Uh ano nabonekho abandu bali mukhatale akha khatale khe khabulilunakhu akha, esi nabonekho uyo umukhasi ama khu shopinga ama khukula ni babandu abandi balimo bakhasi abatunda tsinyanya tsili awo eh khano khatale nenga khabulilunakhu akha.

Ah nabone umusani wakwarire kha mask um ubata khananga khekhura imoolu ni mukhanwa khusyingilisa bulwale bwesi bari covid 19 bulwale bwe kamatsukhu 19 eeh.

Ah nabonekho bakhaasi bali mu khatale ah bali khubalula nabutama, mu bipo ba khutunda ah nabutama umu umusyakha. Eh balala balolilekho lweno, iliwo umulala ulolikho lweno, aliwo umulala uwungile wakwarire kha blouse khe khabesemu ni i'motokha inyuma eh.

Uh ano nabonekho kametsi uh kalikakho bitsinga nenga kamaaka mu mubifo bikhali bitwela taa kyinginji kyilimo ngaali inyuma kamalala katsa luwande olu, kamalala kakya' luwande lulala uh be buragisi Eno bayombekayo tsinzu khubitsinga ebyo babyalakayo bilyo lwekhuba nabonekho tsi'method tsesi barakho kyisinngilisa liloba khukholasi khulikha

Ano nabone babana bama kametsi bakhana bane bitukhile ah umusinde ali iburangisi nikhakali akhupiringisa e babyalaka bunabukubo ne bunabukubo bwene bwakwitsa bulayi ta -e khakhumu khalikakho khayosha ate liswa nabone nalyo lino lilinga lyemuba teso yaba bamasaba khulikho nalyo nenga ilifanana liryo ta